donc o fogole in way sinmna nuun a paax to njoka nuun a njal ndax no njoloor i soɓ kaa nuun koy wala boog sax daa en tout cas in way no njolor i ngar u meeke no saate fe refna o sooɓ weeke leyan o sooɓ mbino ndaar weeke leya o sooɓ Niakhar fagaame kuleyoona ley teen a yoomba an den lool meeke na piisale arrodissement Niakhar i njego ndaay fo o mbela kinax koy ino wa radio Diarekh ngid mi tan a paaxa paax o fogole ando naye a chaque fois owey na a nangilooxa radio Diarekh no waxtu fuu fadna moƴa mbaat o tundole commune Ngayokheme leyna commune Ngayokheme koy xano simin we ando naye den ndef meen kilifa fop te ref kilifa ada fo kilifa diine ke fop o koor fo o tew o maak fo o neɓanong in way simna nuun a paax simin yakar ke ten moƴu no simin ke ngind ma roog a paax njoka njal oxe ando naye ten refu chef du village fe o sooɓ monsieur Ablaye Diouf fo fop fe ando naye dena ndam tan no ku xot tuuna no walu developpement meeke no saate fee refnma o sooɓ xaye nak i ngariid u meen ndetiid calel ke ando naye dena mbiya o xiido xiid andame xan i ndok teen ya ando naye i ngoonda no waxtaan le o nana nga keene koy no camano keeke i ndef na wala bog sax naxa kiida xene i ndef na kaa i ndeet looxe saate feene a foga wala boog a refa saate fa ando naye yip toox ke ando naye ten ref a qooq xaal a qooq xaal ande ka jeg periode te ref wa ando naye wene kaa leya a ɗoma fo ɗome keene fop xa i ndako numtu wiid teen ` te ref den we ando naye kay coxinoyo a ngoxanoyo a qooq ndiing comme neede ngoox ta yo kaaf ke fo neede ngoox ta yo areer ke wagamo leye maaga sax a xoox tata ke ando naye ten refu xaal fee wa andaame bo laamtoona kamo sooɓ xana jafeñ mbina ando naye njege a neew neew kaa xot toonga no qol xaal a jega yoo maye wala boog sax weena mbaanjanoyo keene i naru mbaxtanit meeke no saate fe ref na o sooɓ i moofoyo koy fo wee ando naye den waaga i mbogit kaa ke ando naye ten ref jetaay le i eet ka coox oxe ando naye ten refu yaal saate fe te leyel jaraaf fe saate fe monsieur Ablaye Diouf te simin o fogole ando naye ten na nan gilooxa radio Diarekh no waxtu feeke so xa i ngar fo nuun koy no leŋ leŋ wa ando naye owey kam saate fe a yond nooxa no ku xot toona no walu xaal itam keene fop tam ka i mbi'inoyo rek pour in fop i ndam tiroyo teyit nam i mbaagu mbi bo a qoqale ke ando anye ten refu a qooq xaal to saate fe ayektuwaanoyo te ref saate fe o sooɓ mais ref ka te kese saate fe o soɓ parce que tiyu ga'oona rek xana jega laal ba tax caate leŋ leŋ a commencer a lalan te ref a qooq xaal tam kam ndiing ne kama teɓa ke kama qooqe kookale te ref baxaawo biyaato fop keene i naru mbaxtaanit no radio le Diarekh FM 102 point 5 Fm i coox ka rek a chef du village o ñuxrole a reta sim nir fo o fogole ando dena nan giloxa radio Diarekh Chef du village o ñuxrole xay
<music> ne leyta noona o koor o tew o mak fo o njaaƴ waasnuwa fop xaq wasan ta yasam rooga wasana in o jafo lene ñanjona ref ka felna in nda it a waaga ref yaam xanja roog fee fi yeeru o yokoora o soɓ ndaa sosooɓ refo comme inn yaam saate fe reend o bo of saate fee a cosaanoru yaaga o in wanaga ñanjid o jafo lene xaye i content na teen a paax i wiin we mba'a mbaago ngup nene koy xanja xat xat fee yit coxla mayu ke xoxoox qala xe fop oway kama qola xe a ndegaayo ten taxu te saxit nene ndaa in way simna fop daal an noora fopo xaal ne Djiby ley tuuna tig jegu o njiriñ oxay xaaga kam ndiing ne yit ten rek waago o qolo leŋole xoox mbaat no ke i nduufa on xaal rek waago i a jega coono koy nda o mbay baneexo kam fe foko jal to calel ke mbaru kon kay wagamop dey meene jarajef
merci beaucoup chef du village ke i mbi ka rek ten refu yee cung ye ando naye jiite a saat fe gancax pod neeke te ref xaal a rokiid kam saate fe o sooɓ bo saate fe o sooɓ a cooxinoyo xoox wo en tant que yaal saate gadoox xa teɓanonga xa ando naye ka mbar u <hesitation> peut etre a ndet u kam tool ke a daana doole denoyo weeke a ndoka kam gaala ke a ndeta bitim reew bo nu yek toox keeke ando naye ten ref xaal feeke o jiita a den xar o ndaayo lum waago leya in wala boog xar refu ke ando naye ten moƴonga moƴo nduq no coté qoqale xaal fe surtout no neɓanong ke
iyo Djiby leya ndigil mayu ke taxna de ndet ma qooqale xaal ten refu ye de mi de andaame o neɓango lu refna meen jamb coono jambo dam no xaal fe ngel na roog waaga moof meen yaam koy fara fo jeg koy kaa deye sen refe kaana doya o nana nga te jeg probleme ke na saqal ne adna fop waga jegin bo waand ka tino bata yoq farafa xalis xalis moom refe kaa kina waanda waand bata bo leye wand ka ti num o kiino wa jika o auto bo leye jika tinum jiga naak bo leye jika tiim naak kute waag na waago ref ndaa wand ka tiim xalis o leŋ leykiran ten taxu oxu ando naye jega ka rooga wersakalonga bo waaga dam teen to moof kam mbas lof ga'a den waaga sant a roog to continuer no kaaga to xaal fe koy a waagaa kaaga parce que mene i toluna tolu deg deg saate fe xaye oxa ando naye oxu o qolum a jareer na temeed wiin nanga lima comme nangirango limta `no wagoonga leyta ten ke xotet na temeed a jof took ten i lima no xaal fe i cunni temeen a jof took nda o gar ta ngan a lang comme wiin we ga nga aye jeguro ay 400 mille 300 mille i n 250 yiin wiin we ka nga aye o qol lewo faaxe i wala te ande yit roog fi'eru o jeg laŋ yaaju yaam keene yit oxey teen a njega yit waa ando naye laŋ yaaju ka refa galang koor den ndaa xaal daal wamo ande ke te waag na no ke badoola xooxa a jamba nga ten soom waagun ten rek o xooxa no xiidole a cafa ɗak o qol le i ndefna ndef xaye xana ndegle xaye to xam mbaato duufin i roog fee ando naye ten jegu fop koy ten na dimle taa parce que mene te refna ref un million cent cinquante mille jaru mete refna ref a waro ɗegel xaye bana bana fee gara nga un million cent cinquante mille a coox ka xem a jega waa ngumb nda xama meen sax a jega xa qola xa ando naye den moƴu seera den ren fe a jega o qol un million cinq cent ku refna meen daal a jega meen deux million koy jege meen ndaa un million a doon moom un million cinq cent sax a jega meen
bugaan i ndenu maaga parce que o ndeeta ngaan xaye rooga wasanamo ten Sene kaaf i an u an ke ando naye ten refu a areer mais xana jafeñ lool o duuf o qol kaaf o duuf o qol areer jeg teen ka fadna cinq cent mille bo un million keene aussi a refa ka ando naye xayna xaal a nana taye kaa barke
xaal ka barke xaal moom deg deg no ngel na roog roga barke naan xalis o mat a wagan ne leytoonga ten xaye o qol lene ko xoox ma kaaf a doyaan a cafa tadak to ke jukoor ma o qol le kaaf kaaga sug ange waro jikin ke xaal fe jarna a qooqa perana lene xan jik kaaf ka bata mbang to yakaniram xoxaam a areer xooxam kaaf i to yit no ngel na roog deg deg o xesa nga rok teen ay njingan engrais yiin keene yiin saate fe daal machala i sant a rooga paax daal xanja ne leyta noona ke refna galang koor in ten refu yee comme nan nen kene fiyoona deg deg in way soogo njegan into i mbra mbaago ndam tel koy yaam wax deg no ngel ne roog xaal fe jega o njiriñ o jego njiriñola ando naye waamo ande ley kirong arrodissement Niakhar ndaa region Fatick ke i ndokna no campagne xaye jege no saax la de ndok na Sengal im leynga ley periode nene i nana nan no ngool sutwa no ngool ndoka no ngool septembre million pedne na ɗoka meen no xaal waaga wid Senegal fop bata xet to ga kino o sooɓ soom a jega fulu meen refe ngiin ngoor in koy yaam fom ndimal roogo rooga dimle a in no wal rek xa teɓanonga xe tam a njamba njal to koy a mbung ra ka lal gan raa i temo joon tem Mbagnick Sene a joona qoles a ga teen tiya nam e o qol la wo ka nangam kaa i kaa i lal ganra teen periode um a xesa nga fad mu i yong na ten i mbaxtaan ta i mba engrais wala produit lal ganra daal mbaati xoox o mbaata ngirano xoox xan daand le yaqin keene fop o ga o yaalum a gara fokatin a gara mbaato jom tin i o waro produit o xene leyonge produit fene waro jik keene fop ka i lal ganra engrais fene waro jik keene fop ka i lal ganan ga i njega galang koor engrais yiin ten o ga oxa saq na xalis sax to ga kiro maate jikit na engrais keene fop ka i mbarna mbaago ndimle iro parce que i ndawe i ngendee ko reta ret bo waro jik engrais saq xalis fee to ga kiro ma jikoona kaa i njega galang koor faaga
leŋ leŋ o mofa nga no qel ke kaa i nana te o sooɓ a commencer a maaka a commencer a maaka de ndeet looxe wala boog sax ka i ndeet looxe o reta nga bo seek fe sutu na ga i nga'a wiin we a commencer a tabaxaayo refe leŋ leŋ a ngalata ye peut etre ne da ne ngarna na qooqale no xaal fe taxu pour mbaago njeg reussite kene nda wo fa xoxox en tant que chef du village xar ndeetluwo teen xa teɓanonga xe a njikwa nga ke ando naye ten refu xaal fe <hesitation> nama mbiya xalis fee ndax ka ngas ti kinoyo wala boog a jega activité lakas ka ando naye ka mbiyano kam ndiing ne
fangas moom nama yala baal keene moom refee saate fe in de no ngel na roog oxu deeguna teen xalis lij caa a refa cuuni temeedo lij taa maate fi it na un million soit ne leyta noona o jikik ciment tabaxik mbinof saate fe machala owey tabaxa yo de to koy a refa nga nen xarɓeen ɓetik xarɓaxay fo ɓetik ke xaal fee yo owey ngumaa njika naak wene paal i de keene fop na xaal fe yoo i parce a qooq fa ngay naa k ga yoona ande o jik wanga o qolof xalof xaye jik kaa fadna a suq paal xarɓaxay wala naak ɗik njiiɗ xuma den kaga rek bo waxtu xaala fadna bo bufa noona bo bo ɓisiin ma xana waago fi ta mayu i ten taxu wax deg no ngel na roog xaal fe daal ke rooga an na daal a doya daal i
bo xaye o moof anga moof ɗeeta no njiɗ ne xa teɓanongaxe na ndeta wala bo gen na moofa yo kam ndiing ne aussi ndax naanga ndeet luwa a ndeta nga bo ndiing ne fadiida ndax xa teɓa nongaxe na nganja teeru ke a soɓa nga a ndeta teeru ke no njiind ndax ana nganja teeru ke a ngar tidoyo no no ndiing ne a mbaago no qoox xaalo le

wona moƴ kaa an en que yaal saate yaaka raame bo projet wala boog o lakas a gara nga a bugo damit saate feene xot toona no walu a qooq xaal fe na wo eetit kaa yaanu commencer a qooq qalole bo mene nu ndefna ndax nan nen keen a mosa garid mene kam saate fe ando naye ka bugo gara damta nuun na coté qoqale nda awaa ref no autorité ke ando naye den ndefu no arrondissement fee parce que arrondissement fee im leyka parce que o leya nga o sooɓ xano xalaat a Niakhar xano xalat o sooɓ nam o sooɓ no commune fee Ngayokhem a fogu nda est ce nu mosa moof moofa moof en tant que chef du village bo a ngara a rokid a ley nge chef du village kam bug u kati cambar oyo xalis fe ando naye ten nu ngooxa yo
maye koy maye de Gning fee ref na ANCAR de a gar a meen fagun faak bo i waxtaan a lal ga na in podnun produit ke na mbiyel no xaal fo a cira ke ando naye dena ndama xa xaal kaaga de Gning afiyaan fo in meen fagun faak o xaaga tam ka soog u affecter el Diouf koy a remplacer u meen Diouf koy a waaxtanoguna fo in ndaa reunion fa nan naaga mosa fuliran o fi Diouf ka ley aama leye ko yegin kaa saate fe im gar i njeg waxtaan jambar no xaal fee daal kena jiran yiin parce que a cira ke moom a na njom ana in lool lool xaal nding ne ka yombo jeg probleme parce que mu ndef na ndef mene i ndef na ndef a jega meen probleme yaam ando naye yaal mbin kaa nduuf a cunga roog fe deɓ deg deg i ndet teen bo jeg teen yakaar ando naye i mboog aye ten na moƴ kaa ke roose iina sax ndaa ka moƴo jeg galankor bo danaka a echec nda oxu jeg na teen me refoona ko fuurin mbaato duufa ti nin yaam ande kaaga waaga te ret to kaaga to kaaga technicien ke mbang u ndamta in no kaaga parce que i njega i njamba coono fe nda xam xam fee o ndeeta ngaan ne wagoonga ley to ten a yoqta meeke in way te jarana in o fiya deplacement loomtika parce que tang ke te soog na xew mosaamo fuur mene o xaal fuurna fuur ruxa ti nin fop mbisin Fatick yaaga baab cang refu ma de ndeeta in daal ke warna taas daal i o xaaga ke te ley a xama ke leyaame normalement ga'e jir la warna waago fiyel ka xa qol a seeko tanu mbiyan no ndiing keene taxu keene yoombo jeg teen kaaga yit mosaamo fi tig nan naaga xaal fe mi yeete jir na ren bo Dakar a jik tik ma produit ndaa yaaga jir le daawata rok yaaga waga tiran o numit mais xayna a jeg anga peraan yaaga te soog na soogo roka a wara waag teen tik ka ye keene jeg kaa a daawa taan o rok teen ba wañin i ka i ngestu waa mu ref na ref de yaa nan neene jeg na pour i mbog naye ten xupu in xam xam i nanga ñaanja soit o paas soit kute waag na waago ref <hesitation>
iyo o ndeeta ngaan no coté ne maaat na xaye kaa ndam ta no xoxoox we ndax a jega xaa osna sutoox no maat ne ga'a a jeg
kaaga jega fulee meen kaaga moom roog moƴu ke waag ma leya den en tant que chef du village ley ka tiime o sooɓ soom sax yaam ne leyta noona yo ku jeg na o njiriñwiin we ndoy teen a jega saax mayu kaa ando naye a leya ta in bo kaa de nduufa xa qaal ndaa bo ndeeta noona ke i mbaang na teen bo xaye mbaaga fuli ran parce que maak we na leya ye oxu etooga no xooy kam liir ke waag ma ley no keene te refu ye maat ne a mbara mbaago ndamta in koy no saaxo lu ref na ref koy ka garat sax no keena suta xalis no me i ndef na ndef pour o xaalo le sutu probleme a refaA parce que a foga no kee na wañaa prix fee baana baana oxu na waaxale a fo wo ana soorale ye auto le auto mookole Niakhar soom a waag ka geenu maaaga tooka tali le te janga o pooso a rab daa den de mbisa xaal fee ne a re a ndge ye rang rang kaa jeg u baa rokiid kam saate fe ne waa goonga leyto ten a sareet a mbaago ndaa qol le a mbisa maana maat auto le yaaga prix ne monjo o seer kude mbaag na mbaago mbiya yoo xana soorale a keena sutkaa o xaalo le keene foga no kee na waña prix ne to kaaga o maad o jegu doole fa tax na te waago fi rang rang i ten jegu doole faa waag na taxit we ando naye kaa janga den de ngestu affaire na affaire a qooq de mbaago mbund wiid no kam kam a saax xe kam a koɓa ke a lal ga naa in ne i mbaang na mbi bo a cira kaaga i moytora fa den no xaal fee a lal gana in sax ne i mbaang na mbi bo moytu wa produit fee parce kaaga fop sax dangers yoo parce ne i ndef na ndef prduit a rek a jega xa gant yiin lakas laks mayee ko ga a wa nan nena mi de produit a njeg ka ankato ñako an base fe produit neete tolu na kaaga kaana mbaata kaaga xa pompe xa pompe i produir taa xa pompe moom monja tu may ye i soog na ndoka teen koy ko ga'oogu wa ando naye a nafa mbola a fi no produit fee no mbaxañ a suur fnda koy keene dege deg jega tee i oxu refna ko jega to pompe ndaa securité o pompe koy maya fule meen i kaaga fop i mbugaan i nan nen xañaandiin tenue tenue kaa ando naye ten oxa war na produit fiyaa war war saqaa kaaga meme i njika naan no ten to te doonel place ala te mat na in bo i mbaago nga in yaago i njemanan a qoox in de i mbaaga nga ndimle el teen koy te moƴo faax ndaa i ndimle a ngaan to mata nel o ten yago i njikan yaam xaal fe kaate jaral neer na in jegee i anda o njirño nge i anda meete xotit na in to i anda meete mbisaa in <hesitation>
d' accord na coté a qooqale aussi nu njeg anga machine ne xana mbaago ndimle a in aussi surtout <hesitation> no affaire laboure fee fo affaire lakas lakas est ce que faax kooge
keene leyoona moom a jega parce que saate fe o ndeeta ngaan a yelopor a pour o tracteur a jeg meen parce que a ndaame a ramb ramb ke a tracteur ake ngota o xiido lu refna nu fiyuuna ay cinq million a jof took a waag ref i o qol lu xoxaana meen pour o mbaato xoxel ko rabid kaa tracteur ande o qol lene ga'oona o bug a tangan xoox bugo mbaato xoxin waro ɓek teen machine kaaga waage foko rabda tracteur to a tracteur ndambid ne kaa yaaco doywaar te yiy no ngel na roog i mbang anga ndimle el i ndimle el na tracteur ola ando naye saate fe na njeg kan nuute waag na waago ref a refa nga nu maad oxe waag tuuna daal nuute waag na waago dam tina in bo i mbaago njeg a tracteur i mbuga kaaga
chef du village ka i nganj kan o ñoot nu apres i ndet no kooro lakas ba in Farba rek i mat kaa a fiya ngaan i ndako laam tin aussi foogum ne leyoona a foga no we ando naye den mbisiid den eetu mbisiid xaal na pisale o sooɓ i coox no njuxrole rek te sim nir fo o fogole Diarekh so i soogo ngar no waxtaan le baab Farba
njoko njal Djiby ne ley ta noona naaga jeg tu wax deg in way sant ang a paax to i njega na wo wo yakaar it yaam koy o rima nge o sooɓ ɓisiida in keeke developpement fe i njeema e o damta in teen wax deg keene tig paaxo i so ne de ley tuuna naga jegtu wax deg xalis fee saax le yay Kounda Yaay Kounda a gem mene a ngaraf escale i 89 ten xaal fe a soogu rokiid o sooɓ i
ndax waaga wetan wa in ne ando naye naaga xaale fe rokiidu mene o sooɓ
`i ne xaal fe rok tiid na o sooɓ ye njind laan kuuma saax el Ngaykounda ta fog no arrondissment men ngaraf Escale maaga ye i ndeta njind laan ka i ndefoyo Kaolack jeg kankeyi kaa so mbind na xa tim xalale i mbeece i nduufa na den no xurke paam o kene ke took fe i ndosa den koy bada mboor bo i njiku i ngata koy dako reef maan magasin na i mbaato jeg xa tim xa ndaq
ndaa maaga pod num nu njegu no xalis
i njika maaga wax deg i njeg a maan yaaga jamano kaaga ka i mbisi doogu Kaolack ka peese o gel no bes tending kene ke ande kaaga basine oxey jara xarɓeen ɗik fo xa mbetak no xaal ne ` i xarɓeen ɗik fo xa xarɓeen ɗik fo xa ɓetak tena njik toogun i ande jamano kaaga yit ne xaal fe a yaajit na nete yaajit na ne yaam danaka ke xoxogoona a may may ndaf xa poos jegooga
i fi naaga o ɓisidin o sooɓ nam ɓistiidano o sooɓ
ne mbis tidan ma o saaɓ ye garma bo moof no premier septembre me naak ne riiga im xoox maaga mi fo o maages i ndet gooxit maaga i ye i ngoox na maaga koy bo wax deg te yaaco developper o ɗik i mer'a fule calel ke so yeete fort na koy ka i mbisiidin saate fe daal yoq we ndefna mene fop ñimuna tiye fel i yeete fel'na koy wax deg in fop i nga e waxdeg tiye tig paaxo soo mene koy saate fe o kiino kiin a jeem in fop i mbi xa qol i ndet ngir wan i ngirwan i a refa nga a kiraxa le camano kaaga ande no septembre i ndefoogu premier :Franda ye i mbiyan boo ndeer i ley daal ka i mbaro njeem o mbi in so ye i ngiruna koy no premier no mois de juin ten i ngirwwogu xaaj fee i
o firu xaal xana ndom tig de parce que o xirwa ngaan ko duufan nam ko arroser an wala nam o fiyan wala ko xanja bo roog fe deɓ
camano kaaga ndoose ooge ga i nganj u boo fiya o fumier anga fumier duuf xanj boo roog fee deɓ i so roog fe deɓanga koy te sax i ngooy anga pooɗ ke so i continuer ngara ngoox o fi naaga wax deg i jnjega na ten yaakar yaam mbir ngoor o jajaloo i soo yit waxdeg machala refe xa ando naye ka bug tig no kiin o kiino kiin ka wanda kaate jegan na xooxum kaa ref saax sereer to o sereer a ñaka nga kaa fexeya a jega na xoxum keene wax deg ten ref o saax le o sooɓ
i numtu wiida nga bo ndiik na qira xale ana ɗomaa lool parce que instant keeke i ngirwa tee bo xanj bo roog fe deɓ kan ngirwaa commencer arroser aayo to baon arroser il faut te sax kam pambe ke ñaanja cegwl ke fop a ñaaƴa nam refu ne ando naye naaga nu bo roog fee waago deɓ boo baa
i ndigil leyo Djiby i maaga tig ɗomu yoo yam o xesa nga o duuf bata sax one leyel maak we kaa te a xesa nga sax a cinq six heure wiina salatu a maxey qol le bom xaada yit huit a fad toujours o qole o yonga yong bayo roog fe deɓ kaa bo i nduuf kaa a areer ke bata sax bo cegel ke ndamel xa'a bug na ret xew xa teɓanongaxe yoqanong meen o ret no xew i naaga refu ne i mbi taayo
kene fop nu mbi tan foofo fel wala boog xar nu mbi tanoyo kum nu arroser tanoyo
ndigil no forage fe kay ten i ndoose taayo yaam i njege foofo fel
forage faa xana yoq waa
xana yoq waa paax xano ga oxa ando naye kaa rab daa 25 mille sax mba 30 mille ande ka fadna ñaari temeer o barigo o buga nga sut ñaal ne ñaal leŋ wala ñaal ɗik o daal o roose anga xaye waaa kalnu bo ñaal ɗik xana roose ka fadna temeed ɗik iyo de temeend ndik no ñaal leŋ <hesitation> roose fe i mbiya parfois sax ka manquer aayo yam ka i njika xa barigo ke tout a neew neew o kiino kiin avant o jega depart wara jeg kaa fadna parig temee yaam o fiya ngan parig temeed o njowa nga o ndik mban ne faga nga waag kiro roose nda o njewanga xa parig temeedaxe o xesa nga o mbisiida nga trente ke a roose a nge xana jeg waa yoq na maaga a njeewayo maaga so xota waaga ande temeed fe temeed fe yoq na o njewaxin i naaga daal i mbi tun i
d' accord o ndeeta ngaan arroser fee ndax nuun wo yo rek wo fe ando naye wo jegu qol le wala boog a jega wa ando naye ga ndam tangoyo no coté mbine wala no coté saate fe neene
i wo fee ref na ɓasil ne rek ndaa nam tang ɓasil ne rek <crosstalk> i xa teɓanongaxe wo wax deg dena ngotaa xa parigo xe a ngar meen fo den yaam maaga ka fiya o kiino kiin fo no qolum i o kiino kiin daal fo o qolum i meme rew we sax i njega nga coono sax ka jega bes a yoona in teen a ndoose ta in
nen ngoox ta areer ke wo fe kooroxe o jego qool rewe aussi a njego qol ndax rewe aussi no ɓekaden de njeg xa qol qaal aussi wala
i nda ande comme xaal fee xalis fe in fop in njalun yaam o saqa nga o tew xaye kuuute soxla na wo saqu depense um i ten taxu xalis fe i ndoona ngaan meen an na ñaam kan kuu andoonaye a wara no ɓasil ne fop no ɓasil ne a jega i refe kaa ando naye ko ɓekin no poose mi jegun non non in fop njegun refe tewoxe refe ɓasil ne in fop daal in ndeerun i
d' accord i numtu wiida nga boo ndiik rek no coté xaal fe ke ando naye xot taano <hesitation> no saate faa coté Drame Scale gartino sooɓ ndop mberaan ne eet na jeg meen ndax kam ñaaminoyo kam saate fe wala boog ko jik win
no peraan ka jiku aam teeno ndik koy ndaa no peraan ka ke yoq ina comme ande xa teɓanongaxe yaaga normalement jegiim teen premiere andaame a tokale ay 20 mille rek a war ref yaam ka re'u o xaal fa ɗeɓ faa ando naye comme i monjo fufe bergers in ndaa koy ka mbel u mble bo nen sukar ten tax xa teɓanongaxe a ngar anga sax kaa ngaroogu qol le a ñofo ngot a ɓis
wala maaga sax i ngariid kaa parce que o ndeta ngaan a jega caate leŋleŋ ka ando naye ka leya ye i nduufa ngaan xa teɓanongaxe xana ngundiniin keene yiin wo yeene mbisiida noona ndax jeg a jafe jafe keen
i o xiidum wax deg i njega jafe jafe yaam wax deg xa teɓanongaxe a moofa nga bo njolor ka moofa bo o kiino kiin a woq yete pare na koy de leya ne xaal fa koy ndiki naana felit u e wax deg i ngundooga teen e wax deg ka i an ee xaal im leye kaaga jege probleme yaam comme ka i soogo commencer a maya nga rek xana jegat ndiiki bo a nga a tanga rek o neɓanonga leŋguunda te xaal yaam mbino mbin kaa fadna a qoola ndaq ba a qoola tadak owey no mbina i meete refna rek im ref anga no qole Ablaye leeke a fel angaam im watin teeno xaal gef moɗa to o leŋ leyke teen tig i ablaye leyke teen dar i wax deg keene ka i mbiya tan comme nene areer of kaa mboor rek o njung fuur areer njaxa i comme nene i mbiya tun nda a refa ref nguɗ koy
d' accord ren fene yit duufo xal
i duuf aam xa ɗaq koy i
jik waa den
i jik waama den kay i o leŋole de ba xa daqa xe 300 mille jik wuma den te ref 600 mille
est ce que yaakara ye 600 mille kaaga o qola xota noona wala na xa qol la xot ta noona o duuf a ngaan kaaf wala o duufin a areer ndax wagano jeg
non non waginum o jeg yaam o ndeeta ngaan o leŋole traiter aanum bo dakan mo duuf to wax deg o leŋole kam bugo mbaato tenter nene dupatin to wax deg tupit kene areer wala ngaaf wagiran o sut wax deg wagiran o sut to o ndeeta ngaan camano ke maak we ko ga oogu waxtu fada nga wax degwax deg o ñaka a yyaco jeg teenn ndawa jee ndaa mene te ref na wax deg saate fewax deg oxu refna jega no kaa damoona
no ñako leene sax i ngar ka parce que o ndeeta ngaan no waxtu feeke i ndef na o ŋool Aout sereer a andan dara njunde dara foore coxla ke a mbditoyo meeke a sumana ke mboditoyo meeke wo fo xoxof o ref o qoxoox bo rooga dimle ong o xoox bo podna ando naye cuccni temeed ka teg na jamano toloox neeke xar waago leya in coté mene
i ke waag ma leya nuun te refu yee wax deg ka i nga e daal developpement yo i ndigil developement yoo to a dimle a in a paax yaam mete refna xaye <hesitation> o nge jegoona xana waago ɓekananan ten bo fo ɓasil ne wo a so o ndeeta nga saxe oxa ando naye a gara nga sax a jik wa fule ngee sax jamba jamba waago mbanin teen teno te dimle oor balam ando naye a jik wa i yaam kene a foga yam comme in mbogu fop in mbogu yaay ablaye feke a jek wanga to jik wa fuliim i ngara nga leyong xaye ɓaɗa ngaam mene 50 mille waay mais a wara waago mbanaam 50 mille i im xemban im jik wa nga im daknin o ten yaam comme fop in mbogu faap in mbogu yaay comme ina moofa mbaxtana leya leŋ mbiya leŋ fop in mbogu tiye
xar waago leyit xa teɓanongxe ando naye owey kam saate fe a yond nuwa no qooq xaala le to xa teɓanonga xe ando naye andoi naye den kene sooɓ <hesitation> a ngeneyo o soɓ a ndefoyo ka teeru fee to i ande me fadna te leyele o kooro kooro koor waara waago xum noox jalik o jek dimle wajurof dimle ka xoxof
wa ndigilo Djiby meete refna ref xa teɓanongaxe moom kay a refa ngaaye mois de mai fada nga mu neɓanonga ref na commencer i reka a pare a pour mi na wagoona xoxit yaam o ndeeta ngaan ka foge no xalis fee teeru ke waagano jegit i ndingil nda wagiro jege teen tigyaam teeru ke o ndeeta ngaan o ñowole kaa ɗom loyer as ke toke kaa ɗom nda andaaye probleme refe men ñaama ngaak ne wo so xoox rooga ciyong wax deg kene taxatu xa teɓanongaxe fop a ngar ka a ngooxiid no xaal fe
d' accord a jega laamit ne i laamit na a chef du village ndiiki no xar nu mbugu mbugu ndimle eloyo no coté qoqale surtout xaal fe
i Djiby ke leyoona ndigilo premier fois daal no ke chef du village a leyna a foga no raag rang fe ga'a rang rang fee wax deg a jega na in importance a paax a qala qala la in no qala la inoor na Niakhar wala a Ngayokheme muute waag na inoor daal bo a ngara nga baa ngar kama qolaxe o auto maakole a gara nga rek a gaare anga coono may ke mete ref na ga'a fagun faak a jega xaal fa mayu faa ando naye ka lamb yaam roog fe ka deɓate o maak baana baan ka neng xa qolaxe so o auto wagate gar a jega waa and naye sax xa qolaxe den fa qoox den den waandu a sarta ka ando naye den dimle u fog we den de saq a sarse a xaal fe a ɓisa den Niakhar yaam baana baana fee daal wo jega tee o auto luu te xooyna xooy te wagin mo xot to xalis fee bugo yaqu so de leya ye a sartale a waaga nga koy o waanda a sarta ka ando naye a ɓisiidaan o ɓisiidin so yaal o qol la a rok kam wiin we a dimle a den bo wiin wa a mbuf tin xaal fee a ɓisin Niakhar so baana baana fee a soog ka waago ɓis auto la
to keene fop kaa ɓisiida pertem fa mayu
kene fop ka ɓisiida pertema jafe jafe maak pertema fa mayu i ɓissida i
weta ni in gonle
mi Fracois Farba Diouf ne'eem
o ñuxro mbalakaan nof xara ref kaa
o ñuxlo o mbalakaanole pour im gid mang yakarang so xenda na saax le fop fo saate ke wiin we fop o yaaloxe barke a den ndax developpement fee ando naye tenr efu meeke a waago ref no saxx le fop yaam o jega nga fop saate fe jegee bo xaye kaa maado yoq taa bo ga a ngan daal ino fop o kiino kiin mu refoona o waago jela no keene i kene ten ref o jafo fala ka ndes Djiby
njoko njal a paax o kooroxe Diouf xayna i coox kaa o grand leke te leyna xa teɓanongaxe ando naye den ngenuyo ma no saate fe ten fa xooxum o neɓanongo kam saate fe teno a na gnimaa no ke xot toona no waalu a qooqale xaal fee i coxin o ñuxrele rek te simnir fo o fogole a leya in gonle fo simangol le

xaro ley kaa in na qooqale xaal fee

xa taxu o leyin

fafaye we a commencer a njal waalo a sooɓ deg ceeb ke xana ngumboyo wala boog puur ke ngoor ke giran oyo Niakhar

d' accord duufa xaal me refoona wala jikwa o neɓanong refo xar waago leya in ke ando naye wala boog xa teɓanong xa kooraxe ando naye den ndefu xa teɓanong xa koor a inoora a ndiing laan ka wala a ndeta teeru ke to a mba ndet Ndakarou saxto peut etre ndeera a qoola tadaka keene mbaage njal manaam mbaag ke ngeekoyo tig ka mot na junni xarɓaxay wala ngeek cunni xarɓeen ndik pour kaade mbisiid na no mbasil ke den o ref o neɓanong o ngoor riig meeke xoox bo jikoox dabors pod num jikoru o qole wo ga'a xa teɓanongaxe ref na o Ndakarou mbaage mbissid mene tig

500 mille a maya de 500 mille pour sutiin o ndakarou waxtu feeke de

ndeero ngool fo ngol

nu ndeta nga bo xa teɓanong x qooraxe nu ndeta nga bo jikoox xaal fee no xar nu yond nuwa taayo